Uuyuni owa huma komeho, nale aantu okwali haya longitha omatemo yalonge mpoka yahala oku kuna iikunino yawo ashike mopaife aantu otaya longitha uushina.

Oohi onga hadhi longithwa onga iiyelelwa nohadhi telekwa pomaludhi ogendji. Ohadhi vulu okukangwa momagadhi nenge dhitelekwe momeya moka hamu tulwa iitowalekitho.

MoNamibia omu na uudhila mboka hawu tuka, ano iikwamawawa. Owa simana, molwashoka ohatu longitha omawawa gawo okukala tatu pupula onzi moondunda.

Mongaashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu ngele ya hala okulonga iikunino yawo , ano ihaya papula we nomatemo ashike ohaya longitha omambakumbaku gopashinanena ngoka haga eta po oshilwa oshindji uule wethimbo efupi.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa yatate Kalunga, mbyoka hayi nana aashitwa ye, nenge nditye mbyoka hayi nana aantu. Onkene, oto adha aantu yamwe taya zi kiilongo niilongo, yeye yatale oondundu.

Aawambo oya simaneka okulonga momapya uuna omvula ya loko. Konima ya longa, ohaya ka teya shoka ya kuna moka haya mono mo iilya yomaludhi gi ili nogi ili.

MoNamibia uunene tuu aawambo ohaya kala yena iigandhi. Iigandhi oyo mbyoka hayi tulwa iilikolomwa yo momapya ano iilya hayi kala ya pungulwa.

Ombuga ehala limwe lyoka hali adhika mo Namibia nokuli ihaku mono omuloka gwa gwana. Kakele kaashono, ohaku kala ku na omiti ndhoka hadhi vulu okuhupa oomvula odhindji inaadhi mona omvula.

Namibia oshilongo shimwe shoka shi na uushitwe owundji uuwanawa, onkene oto adha aantu yamwe taya zi kiilongo ya yooloka taye ya moNamibia yeye ya tale uunshitwe mboka wu li moshilongo.

MoNamibia omuna ehala hali ithanwa Etosha National Park. Ehala mono ohamu kala muna iiyamakuti oyindji, yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi, oonduli nosho wo oondjamba.

MoNamibia omuna iimeno oyindji mbyoka hayi kunwa, niimeno yimwe ihayi pumbwa oonte dhetango odhindji, molwashoka ohayi nganya, onkene oya pumbwa oku kala ya tulwa momuzile.

Oohi ohadhi telekwa pomikalo dha yoolokathana . Otovulu oku teleka oohi momagadhi ano todhi kanga nenge otovulu oku teleka oohi momeya totulamo iitowalekitho.

Uushitwe wa tate Kalunga ito wu uvu ko oye ashike e shi kutya iishitwa ye okwe yi shita ngiini. Ano pomahala nomahala opu na mpoka to a dha omeya ge enda mominkulo dhoopate.

Aantu momagumbo oye li mo yena iinima iiwanawa mbyoka ya landa komahala gomalandithilo niinima mbyono omwa kwatelwa iipundi nosho wo omatyofa.

MoNamibia omuna ehala ndyoka hali ithanwa Etosha. Ehala moka hamu kala muna iiyamakuti ya gamenwa. Iiyamakuti mbino omwa kwatelwa omaludhi ogendji ngaashi ondjamba.

Opena aantu yamwe mboka yena ontseyo dhiivule nayamwe oyena ontseyo dhi vule dhayakwawo. Onkene ngoka ena ontseyo oyindji ohagandja oshiholelwa nenge oha fatulilile mukwawo opo naye akutheko ontseyo ndjoka.

Uudhila owo wumwe womii kwamawawa, no ndili handi wu etele ohenda nkene hawu hupu. Oshoka kawu na kutya ohawu lala naana peni, owo wene wuna okwiisila oshimpwiyu ya konge omiti hoka taya lala.

Ngele owa hala okukala wuna oshikunino shoye megumbo, owa pumbwa okukala wuna ondunge, wu vule oku tulapo omunino ngoka hagu kala guna omeya ngele to tekele omeya. Nomukalo nguno ihagu hepitha omeya ogendji.

Oondundu odho dhimwe ndhoka hadhi monika unene mondjila ndjoka yu uka kuushimba. Onkene ngele ongweye gumwe gomwaa mbyono inoo enda ondjila ndjono nena ino tala oondundu odhindji.

Namibia oshilongo shimwe sha tunga sha tungikika kaantu mbono ya ihanena oNamibia oshilongo ashihe, onkene oto adha aantu yamwe ya tunga kooha noondundu.

Olundji omahala ngoka haga kala gena omeya, ohamu kala muna oohi. Oohi dhino odha pumbwa okukala tadhi pewelwa mo iikulya, opo dhi vule okukoka dho odhi ka liwe.

Moshilongo Namibia ohamu adhika oonzo odhindji dhomeya ngaashi omadhiya oshowo oondama. Moonzo ndhika dhomeya ohamu adhika oohi ndhoka hadhi longithwa onga okulanditha aantu, opo ya monemo iiyemo.

Oondjuhwa odho dhinwe hadhi sile oshimpwiyu uuyuhwena wadho. Ohadhi dhasiikila uuyuhwena wadho, opo kaawu yakwe po nenge okuyakulwa po komakola.

Omuwambo ota ti edhila enene nelomba. Ano oondhila ndhono hadhi tuka mombanda . Ano omuntu okwiiyadha eli mombanda oha vulu oku thaaneka omathano. Naashoka sha thaanekwa ohashi kala shi wetike lela.

MoNamibia omu na omahala ogendji ngoka haga vulu okupungulilwa omeya . Momahala muno ohamu tulwa oohi . Oohi etadhi pelwa mo iikulya opo dhi koke.

Uuyuni owa huma komeho naantu oyendji paife oya patuluka, ano otaya longitha uunongo wawo okunduluka po omashina moka tatu vulu okukala tatu kunu iimeno.

Aantu mbono yena iikunino oyo yeli ya ningi ondunge yoku kala taya tekele iimeno yawo. Ondunge ndjono omunino gomeya hagu kala gwa enda pekota lyoshimeno nomeya ngele taga tekele, ohaga kala owala gu uka poshimeno.

Mo Namibia omuna aawambo mboka yeli ya simaneka omuthigululwakalo gwawo, ongele omiilonga mbyoka taya longo nenge omiizalomwa mbyoka haya kala ya zala. Nolundji ohaya kala ya zala iizalomwa yawo mbyoka hayi ithanwa oodhelela.

Monamibia omuna omahala ogendji nethimbo limwe ito koneke nenge nditye ito tseya kutya ehala ndino olinipo. Onkene opena omapalakata ngoka haga kala gashangwa taga ulike pehala mpoka wuli.

Omuntu walongwa ino pumbwa owala oku kala toli iikulya yopashingolo, ano ino pumbwa owala okukala toli iikulya ngaashi omakoloni nosho woo olwishi, owa pumbwa ngaa okukala toli oshimbombo mwatulwa iikwamboga.

Mo Namibia omuna iitopolwa oyindji . Niitopolwa mbika oya yoolokathana. Onkene kiitopolwa yimwe oto adhako omavi ngoka omatiligane omanga omavi gamwe ogena omamanya.

Oonzo dhomeya ngaashi oondama nomadhiya ohamu monika iinima oyindji ngaashi oohi, oontangu noshowo omafuma.

MoNamibia omuna omaludhi giiyamakuti. Iiyamakuti yimwe oyili ya gamenwa noya edhililwa oshoka oya nika oshiponga mokati kaantu ngaashi oondjamba, omanga yimwe ngaashi uunyenti inayi edhililwa oshoka inayi nika oshiponga mokati kaantu.

Omvula ngele yaloko omadhiya ohaga kala guudha omeya. Ohatu galongitha oku teleka oshowo okuyoga iinima yetu. Iimuna omo hayi mono uunwithilo wayo.

Komulonga gwa Kavango oko nana hoka haku monika oongandu. Oongandu dhino odhi li dha nika oshiponga kaantu, molwashoka otayi vulu ya lya omuntu sigo okeso.

Aanafaalama mboka yena oongombe , oyena mo oongombe ndhoka hadhi ithanwa oombalamana. Oongombe ndhono ohadhi longithwa ngele aantu taya pulula.

Olundji omagumbo gongashingeyi nele owayi mo, ito kala ino adha mo ondunda ndjoka yokuvululukwa nenge yokukundila aayenda. Ohamu kala muna iipundi osho wo iitafula.

Aantu mboka yena iikunino oyo owala aantu, oshoka unene ihaya lili naana omukaga ngele kayena shoka taya elele, ohaya yi owala miikunino yawo etaya kutha mo shoka ya hala okulya.

Omahala ngoka haga kala ganika oshiponga oha ga kala ga tulapo oma kunkililo kaa kwashigwana. Taga londodha opo tu wukale wuli uupathi una wi iyadha pehala mpoka pwa nika oshiponga.

Opuna omadhila gamwe ngoka haga ithanwa ekola. Omatokele mothingo omanga olutu aluhe oluluudhe. Omadhila ngano ogeli ga nika oshiponga unene tuu kuuyuhwena oshoka ohaga ende taga yakula uuyuhwena.

Namibia oshilongo shimwe shoka shina ehala ndyoka hali ithanwa ombuga. Ohali ithanwa ombuga molwashoka ohaku kala kwa kukuta shaashi omvula ihayi lokoko yagwana.

Uuyuni owa huma komeho, mongaashingeyi aantu ita ya longowe nuudhigu ngaashi aantu yonale mboka ya li ha ya longo nuudhigu okupulula momapya ta ya longitha omatemo oshowo oondoongi. Mongaashingeyi aantu oha ya longitha omambakumbaku.

Ethimbo lyomvula aantu ohaya kala yanyayukwa, molwaashoka omudhingoloko ohagu kala tagu monika nawa . Ano ndahala okutya omiti ohadhi kala dhaziza nawa momizile ohadhi kala omitalala.

Iingulu, oyi li ya simana, molwaashoka oha yi vulu oku landithwapo, yi etemo iiyemo. Unene tuu uungulwena owo ha wu landithwapo opo aantu ya mone iimaliwa.

MoNamibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo moka mwa kwatelwa oondjuhwa. Oondjuhwa odhili hadhi inyangele dhodhene opo dhimone uuhupilo.

Omeya ogeli ga simana monkalamwenyo yetu ayihe. Sho osho omuwambo hati omeya ogo omwenyo. Ano itatu vulu nande okulya nande osha oshoka iinima oyindji ohayi tekelwa tayi longitha omeya. Nenge iimeno tayi kunwa aantu taa longitha omeya.

Ethimbo lyomvula aantu ohaya kala ya nyanyukwa molwaashoka omiti odhindji ohadhi kala dha ziza nawa na ngele omiti dha ziza, ohadhi gandja ominzile omitalala mboo.

Aantu payife ihaya longo we nuudhigu uuna taya pulula momatsa, ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga eta po oshilwa oshindji muule wethimbo efupi.

MoNamibia omuna ehala ndjoka lya nuninwa okukala lina iiyamakuti Nomehala mono omuna woo omeya ngoka haga nuwa kiiyamakuti mbyoka.

Aantu ohaya longo omatsa gawo uuna omvula ya loko ngele ya longo ohaya kunu mo iinima ya yoolokathana ngaashi omapungu, iilya niinima oyindji.

Aanamibia unene tuu Aawambo oyo ye li ya simaneka okulonga momapya uuna omvula ya loko. Nuuna ya longo, ohaya teya shoka ya kuna ngaashi iilya.

Uushitwe woOmuwa owu hokitha nomuntu kehe oko owala to kala wahala oku tala hoka, onkene opuna aantu yamwe haya kala ye na omathanao taya thaneke uushitwe wa tate kalunga.

Namibia oshilongo shono shina iitopolwa oyindji. Noshitopilwa oshinene konyala ohashi kala shina iinima iiwanawa. Ngaashi koshitopolwa sha Erongo ohaku adhika efuta.

AaNamibia oyo yamwe yena oondunge odhindji onkene oyo adha aatalelelipo ta yazi kiilongo niilongo nohaya kala taya pewa uuyelele kaaNamibia kombinga yiinima mbyoka haya ningi ngaashi omeya ngoka haga kala gatungilwa.

Owu na okukala wuna oondunge uuna wa hala okutota oshikunino shoye megumbo ano kutha ominino ndhoka hadhi ende omeya wu kale totekele iimeno yoye shika oshi li ihashi hepekitha omeya.

Moshiwambo, omuna ondunda ndjoka hatu ithana ondjugo. Ondjugo ndjono onene kehe megumbo omo yili, na unene ohamu lala aakulupe nenge uunona.

Iikunino oyili ya simana momagumbo. Molwaashoka ngele owi iyadha omvula inaayi loka nawa naantu ihaya kala ya longa momapya. Onkene ngele owuna oshikunino oto hupile owala moshikunino shoye.

Namibia oshilongo shimwe shoka shina aantu yasimaneka iikunino . Niikunino mbino oyili hayi kuthako aantu oshoka omo haya mono iikulya yawo, mo omo haya mono iimaliwa.

Uuna omvula ya loka aakwashigwana ohaya kala ya nyanyukwa, molwaashoka iimeno ohayi kala ya ziza nawa nomiti wo ohadhi kala dha ziza nawa nomuzile ohagu kala gwa talala nawa.

Aantu mbono ye na oonzo dhomeya momagumbo, oyeli haye dhi longitha okutula mo oohi dhawo. Taye dhi pele mo iikulya, opo dhi vule okukoka dhika kwatwe mo aantu ya mone iiyelelwa.

Ombuga ehala limwe ndyoka lili moNamibia nohaku monika owala oondundu odhindji noshowoo omiti. Omiti ndhoka dhimwe dhiliko ohadhi vulu okuhupa uule wethimbo inaadhi mona omvula.

Iikombo oya simana molwaashoka ohayi vulu oku eta po oshimaliwa oshindji meendelelo. Iikombo ohayi vulu oku landithwa po nenge onyama yawo oyo yi landithwepo.

Oongombe odhili pomaludhi ogendji. Dhimwe ohaku tiwa oombalamana, dhimwe oondema omanga dhimwe oonani. Ashike adhihe odha pumbwa oku kala tadhi nu omeya.

Namibia oshilongo sha tunga sha tungikika. Omahala ngoka nee ga tungikika ongaashi oshilando pangelo ano oVenduka osho wo Ombaye.

Ngele owa tokola oku kuna epya lyoye, oshinima shotango shoka wa pumbwa okuninga, oku longapo ano wu kuthepo omwiidhi, opo wu vule oku kunapo shoka wahala.

Oongolo odho iinamwenyo mbyoka yina omalwaala omatokele oshowoo omaluudhe . Iiyamakuti mbino ohayi monika yafa oondongi , eyooloko olili owala pomalwaalwa.

Omeya gomvula oge li omawanawa unene kiimeno, ano omeya gomvula ohaga vulu okutekelwa iimeno noshowoo omeya ohaga vulu okuyoga iikutu yetu.

Namibia oshilongo shimwe shoka shina uushitwe kamana ,oto adha mo oondundu ngoye to adha mo natango efuta naantu oyendji oye hole okuya kehala huka ye ki iyuvithe nawa.

Oonkambe odho iinamwenyo mbyoka hayi longithwa pokwiinyanyudha, nda dhini okutumbula pomathimbo goohango, oonkambe ohadhi longithwa okutanta oohango.

Omuntu ngele to ende momithitu nande momakuti owa pumbwa oku kala wa kotoka ano wa lungama, oshoka, ohamu kala muna iilikama moka mwa kwatelwa no mayoka ano akuusinda.

Oondjuhwa odho dhili hadhi ithanwa ookahadha molwaashoka ohadhi hadha kamana. Nuuna ngele aantu yalonga oondjuhwa ohadhi tulwa koshikuku dha edhililwako kaadhi hadhe mo iilya yaantu.

Omahala ngoka haga kala gena omeya ngaashi oondama, ohamu monika iinima oyindji mbyoka hayi longithwa onga oshiyelelwa nenge yi landithwe, ano tandi popi oohi.

MoNamibia omu na omaludhi giiyamakuti, iiyamakuti yimwe mbyoka ha yikala ya gamenwa molwaashoka oya nika oshiponga kaantu ngaashi oonkoshi, niiyamakuti mbyoka inaa yigamenwa shaashi ka yina oshiponga kaantu ngaashi uunyenti.

Ondjila ndjono yuuka kuushimba ohayi kala yina oondundu kamana. Ano ngele ongoye gumwe gomwaambo inoo enda ondjila ndjono nena ino mona oondundu nkene dha longwa .

Omvula ngele ya loko iinima oyindji ngaashi iihwa nosho wo oomwiidhi oha dhi monika nawa, molwashoka ohadhi kala dha ziza. Aantu oha ya kala ya nyanyukwa oku tala iinima ya ziza molwashoka oyo uulithilo wiimuna ya wo.

Ombuga ehala limwe ndyoka halo monika moshilongo shaNamibia. Kehala hoka ihaku kala iimeno ya koka lela oshoka ihali mono omvula yagwana.

Aantu mbono ye na iikunino momagumbo oya ninga ondunge yokuenditha ominino dhomeya pomakota giimeno, opo ngele taya tekele, omeya itaga hepa, ihe otaga yi owala gu ukilila piimeno.

Oohi odho dhimwe dhoka dmhadhi tulwa momeya nonkenkene odha pumbwa okukala tadhi sililwamo oshimpwiyu dha pumbwa okukala tadhi pewelwa mo iikulya opo dhi vule oku koka.

Oonzo dhomeya moka mwa kwatelwa oondama, iikweyo noshotuu, odho dhili hadhi kala dhina omeya gakaka, onkene owapumbwa okutulamo nande omutoko , to pilulamo, nokonima yethimbo omeya gopombanda ohaga kala gayela notuvulu okuga longitha.

MoNamibia omuna aantu ya simaneka iikunino, molwaashoka miikunino omo tuu moka, omo haya vulu okuhupa uuna omvula ya loko inayi gwana.

Aawambo oyena omuthigululwakalo ano ngono gokudhana, aantu taya dhana uudhano wopamuthigululwakalo naashika oshili shasimanekwa piituthi ngaashi yoohango.

Omuwambo okwa popile tati: "Waa kambadhala ku sindi", ano ngele owu na oshikunino shoye nande kashishi oshindji oshi vule ngoka keena mo nande osha.

Ngele owe ki iyadha wuna egumbo lyoye owa pumbwa okukala weli opaleka nawa. Opo likale tali fula muna uundjolowele. Egumbo lyoye tali kala wo lina omambo opo ngele aantu kayena sho taya ningi ya leshe mo.

Ookahadha oyeli ya simana molwaashoka oyo haya telekelwa unene aayenda ngele yeya yetu talele po nonyama yawo, ohayi kala ombwaanawa, kehe ethimbo oyo ashike wa hala ando oyo toli.

Namibia oshilongo shimwe shina ehala hali ithanwa ombuga. Olya lukwa ombuga molwaashoka ihaku mono omvula yagwana , ko ohaku kala kuna omutenya ogundji , onkene iimeno ihayi kala ko naanaa.

Aantu mbono yena omahala ngono haga vulu oku kala mwa tulwa omeya. Ohamu kala muna oohi ndhoka haya kwata ya ka lye nenge ya landithe.

MoNamibia otuna mo iiyamakuti oyindji ngaashi oonkoshi, oondjamba noonduli. Onduli osho oshiyamakuti shimwe shoka shina othingo onde miiyamakuti ayihe.

Ethimbo lyomvula aanafaalama oha ya kala ya kotoka, ano ohaya kutha iipungulitho yawo ngaashi omayemele niiyaha ya tegeke omeya opo ya vule oku ka longitha omeya ngono oku ka tekela iimeno yawo.

Olundji ngele owa adha pehala pu na oshituthi nenge aantu ye li pehala taya inyanyudha, ohapu kala puna uusiga wokuyothela oonyama dhawo, nokukala ya kuutumba kiipundi yu uvite ombili.

Aanafaalama oyendji konyala , oyena uunafaalama woongombe. Molwaashoka oongombe ohadhi eta po oshimaliwa meendelelo. Ano omuntu ota vulu oku landitha po ongombe yimwe eta mono omayovi ogendji pashikando shimwe

Moonzo dhomeya ngaashi oondama ohamu kala iinima oyindji ngaashi oohi. Oohi ndhono ohadhi longithwa onga osheelelwa nenge dhi landithwe aantu ya mone mo iimaliwa.

Mongashingeyi aantu haayehe ya pumbwa okukala taya kunu iimeno yawo momavi. Omolwashoka aantu oya nduluka po omashina moka omuntu to vulu oku kala to kunu iimeno yoye.

Aantu mboka yena iimeno momagumbo, oya ndhindhilika kutya ka kehe oshimeno shoka sha kunwa sha pumbwa uuyelele wetango owundji, onkene iimeno yimwe oya kundukidhwa noonete.

MoNamibia omu na omahala ngoka ga gamenwa, omahala ganuninwa owala okukala iiyamakuti. Nomehala muno ohatu adha mo iinamwenyo oyindji ngaashi uupundja, oondjamba noshowo uumenye.

Uuyuni owa huma komeho. Mongaashingeyi aantu ihaya longitha we omatemo uuna taya longo omapya gawo. Ashike mongaashingeyi oyena uushina.

MoNamibia omuna aanafaalama oyendji, noyendji oyena uulithilo woongombe ano opo wuyoolole oongombe dhoye mudhamukweni owapumbwa ookudhidhilika oongombe dhoye nuupapa.

Uuna omvula ya loko pomahala mpoka puna iilambo nenge ndhitye omadhiya ohamu kala mwa tengela omeya mo ohamu vulu oku kala muna ngaashi omafuma noohi.

MoNamibia omuna aantu mboka haya kunu iimeno yawo, noyeli yakoneke kutya, iimeno yimwe ihayi kala yapumbwa oonte dhetango odhindji, onkene oya pumbwa okukala yili momuzile.

Momadhiya moka mu na omeya opu na gamwe ngoka ge na uupulakata geli taga ulike kutya omu na oohi noohi dhono odhi na okukala dha gamenwa.

Iikwamboga oyili ya simana momalutu getu molwaashoka ohayi tupe iitungithilutu, onkene oshili sha simana oku kala itoo li owala onyama esiku nesiku.

MoNamibia omuna ehala ndyoka hali ithanwa ombuga, ombuga yambolongondjo. Ano kehala huno ohaku adhika oshimeno shoka sha kala ko oomvula noomvula ihe ihashi si, hashi ithanwa Welwitchia.

Oondjuhwa odhi li dha simana mokati koshigwana, molwashoka ohatu kutha ko omalwenya nenge nditye omawawa, okuthetitha oontsi moondunda dhetu, opo ka tu kwatiwe komashikisha.

AaNamibia oyendji konyala oya simaneka uunafalama wondjuhwa, ano yena oondjuhwa momagumbo hadhi kala kiikuku nohadhi pelwako iikulya opo dhivule oku koka.

Onduli oshinamwenyo shimwe shoka shina othingo onde. Onduli oyo tuu ndjono ohayi adhika mehala ndyono hali kala lina iiyamakuti, ehala ndyoka lya gamenwa ano Etosha, ndyoka hali adhika moshitopolwa shaOshikoto.

Muuyuni mbwiya sho aantu kwali haya longitha omatemo noshowo oondoongi nenge oongombe okupulula oya tembukapo mpoka. Mongaashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku.

Aantu unene tuu moNamibia oya simaneka oku dhimbulukwa omasiku valo gawo onkene ohaya ka ilandela iikuki yo ta yeya ya nyanyukilwe pamwe ,ta ya halelwa omayambeko.

Iikombo ano oonewewe oyo yimwe mbyoka yi na okatongo, ano ngele owayi koshigunda ethimbo iikombo ya edhililwa kehe oshikombo oshili owala niikombo mbyoka ya vala.

Miimeno mbyoka hayi kunwa momagumbo nenge moofaalama ,opuna yimwe mbyoka ihaayi kala yapumbwa uuyelele wetango owundji ,onkene ngele tayi kunwa oya pumbwa okukala yatulwa muunete.

Uuna ommvula yaloka, aantu ohaya kala ya nyanyukwa, molwaashoka iimeno yawo ohayi kala ya ziza nawa , shono tashi ulike kutya oyamona omeya ga gwana.

Komahala hono haku ithanwa uushayi omahala ngoka geli momakuti lela. Onkene aantu mboka yena iitukutuku kaye hole oku enda ko nuuhauto mboka uushona omolwashoka ohawu kakatele momavugu.

Mo Namibia ohamu ya aatalelipo haya zi kiilongo niilongo. Haye ya oku talelapo omahala ngoka geli mo Namibia, ngaashi Etosha moka hamu kala muna iiyamakuti yomaludhi ogendji.

Momakuti ohamu adhika iiyamakuti oyindji yomaludhi gi ili nogi ili, ndadhini oku tumbula ohamu kala muna uumenye, oonkoshi, oondjamba noshotu.

Ehala ndoka lili moshitopolwalongo oshilongo Namibia hali ithanwa Etosha, olyo ehala moka hamukala muna iiyamakuti oyindji ngaashi oonduli, oompo nosho wo uupundja.

Aanamibia oya simaneka okumuna oohi omolwashoka odhi li dha simana moshigwana ohadhi tupe osheelelwa dho natango ohadhi vulu okulandithwa aantu ya imonenemo iimaliwa.

Ombuga ehala limwe hali adhika moNamibia, nolya lukwa ombuga molwaashoka ihali kala lyina iimeno yindji. Ohali kala ashike lyi na iimeno mbyoka hayi hupu oomvula odhindji nenge itayi mono omvula, ngaashi oWelwitchia.

Oondjuhwa odho dhili hadhi ithanwa ookahadha omolwashoka ohadhi hadha uuna tadhi kongo iikulya dhi mone iipalutha yawo. Oondjuhwa odhi li dha simana omolwashoka ohadhi landithwa tu monemo iiyemo.

MoNamibia omuna ehala ndyoka hali ithanwa Etosha National Park . Mehala muno ohamu kala muna iiyamakuti yili yagamenwa molwaashoka oyili yanika oshiponga moshigwana, niiyamati mbino ongaashi oompugulu noshowoo oompinda.

Konima yoku mona ondjambi ndjoka weyi longo nomazigudhe, omuntu gomumati nenge gomukadhona owa pumbwa ngaa oku ilandela iikulya yoye ngaashi ondjuhwa noshimbombo e to ikulula noshikunwa.

Aa Namibia oyo yamwe mboka yena oondunge lela, molwaashoka ohaya ningi iikunino yawo momagumbo, yaningila kutya ngele omvula inayi loka nawa otaya hupu miikunino yawo.

Omavi oga simana muuyuni awuhe, molwaashoka ohaga longo iilonga oyindji. Omavi ohatu vulu okuga longitha uuna tatu tungu oondunda dhetu momagumbo.

Uuyuni wo paife aantu ihaya longowe nuudhigu ngaashi yonale kwali haya longitha oondongi nenge oongombe noshowo omatemo ya pulule omapya gawo mongashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku.

Oonzo dhomeya odhindji ohadhi kala dhina omeya gakaka, nogendji ohaga kala gafa omazizi. Onkene oshili shasimana omanga inolongitha omeya ngono owa pumbwa oku tulamo iikwa niipangitho opo gakale gafa gayela.

AaNamibia oye li ya simaneka okukwata oohi opo ya mone osheelelwa yo ya landithe ya monemo iimaliwa. Oohi ohadhi kwatwa pamikalo odhindji ngaashi okulongitha uundjolo nenge oonete.

Ombuga ehala ndyoka lyiikalekelwa moNamibia mu na oshimeno hashi ithanwa Welwitchia. Oshimeno shino oha shi vulu okukala oomvula odhindji ina shi mona omeya ashike iha shi si.

Oondjuhwa ano ookahadha odho dhili dhimwe hadhi ningwa kaanafalama moNamibia, nodhili hadhi kala dhaningilwa iikuku momagumbo, nokiikuku hono oko hadhi pewelwa iikulya nosho woo omeya.

Omamanya ngoka haga adhika geli koondundu, ogeli gena oshilonga molwaashoka, ohaga vulu oku longithwa ngele aantu taya iyogo koompadhi. Ano inokala wuna oompadhi dha kaka, poyima puna omamanya ngoka haga adhikwa koondundu.

Iindele oyo aantu mbono aataligane haya zi kiilongo yayooloka taye ya moshilongo moka mu na iinima taye yi nana ngaashi moNamibia moka mu na Etosha National Park lyiinamwenyo.

Opuna iimeno yimwe mbyoka ihaayi kala ya pumbwa uuyelele owundji wetango, molwaashoka otayi vulu oku kala ya ganya. Iimeno ongaashi iikwamboga.

Tate Kalunga tango okwa shiti egulu nevi. Egulu omo moka omvula hayi zi tayi loko nokevi okuna iinima oyindji ngaashi efuta.

Mongashingeyi aantu oyeli yasimaneka okudhimbulukwa omasiku valo gawo, onkene aakwanezimo ohaya landandele omuvalwa oshikuki shoka hakutiwa oshevalo.

Tate Kalunga okwa shita uushitwe we, no kapuna nande omuntu ta vulu oku elekela uushitwe wa tate Kalunga ngaashi egulu noshowo oondundu.

Aantu mboka aanangeshefa, momagumbo oya ningamo omahala ngoka haga kala gena omeya noha ya tulamo oohi. Opo dhi kokelemo yo yavule okudhi kuthamo, yekedhi landithe nenge yalye.

Aantu mboka yena iikunino momagumbo oya ningi ondunge yoku enditha ominino dhomeya ndhoka haya longitha okutekela iimeno, oshoka oguli ihagu hepitha omeya ngele aantu taya tekele iimeno yawo.

Aanongononi oyo aantu mboka haya kala ya hala okuuva naana kutya, opo oshinima shontumba shiye po osha enda ngiini, nohashi longwa ngiini? Yo shampa wa adha ye li miilonga yawo, ohaya kala ya zala oondjatha oontokele.

Namibia oshilongo shimwe moka hamu adhika oshitopolwa shoka ihashi mono omvula yagwana nawa hakutiwa ombuga. Nomombuga mono ohamu adhika oshimeno shoka hashi ithanwa Welwitshia.

Aantu ngele taya pulula momapya noma mbakumbaku pokati ka kehe ofola/oshilwa ohapu kala pweenda ehala mpono omeya haga tengele nangele omvula oya loko oyindji, iimeno ihayi si po komeya.

Oondundu ndhika dhili moNamibia oha dhi nana aatalelipo taya zi kiilongo niilongo, naatalelipo mbano oha ya eta iimaliwa moshilongo mokufuta opo ya kale taya tala ehala ndika.

Aanafalama oyendji momagumbo oye li mo taya tekula oondjuhwa. Noondjuhwa dhino oha dhi kala dha tugilwa iikuku hoka hadhi pelwa iikulya nosho wo omeya.

Momahala moka hamu adhika omeya ngaashi omadhiya nosho wo oondama, ohamu kala wo muna oohi. Oohi ndhino ohadhi kwatwamo dhika landithwe nenge dhika liwe kaakwashigwana.

Aantu mboka ye li pooha nomadhiya moka hamu adhika oohi , oyeli haya tulamo iikulya yoohi opo oohi dhivule okukoka , dho dhika longithwe iilonga oyindji ngaashi okuliwa nenge dhilandithwepo.

Koondundu ohaku monika omamanya, nomamanya gamwe ngono ohaga longithwa opo aantu yi iyopaleke kompadhi dhawo, ano inokala wuna omakekenyete poima puna omamanya goku iyopaleka.

Ngele owa hala okutota oshikunino shoye megumbo no ino hala oku kala to hepeke omeya ogendji, opuna omukalo ngoka gominino hagu kala gwa enda pooha noshilya nomeya ohaga ndondele ashike poshimeno shoye.

Nale muuyuni wookuku, aantu okwa li haya longitha omatemo opo longe momapya gawo nenge yali haya longitha iimuna ngaashi oondongi noshowoo oongombe yapulule omapya gawo , ashike mongashingeyi aantu otaya longo nuushina.

Oondjuhwa odhi li dhasimana oshoka hadhi vala omayi ngoka hatu landitha tse tumone mo iiyemo. Natango oondjuhwa dhodhene ohadhi vulu okulandithwa tse tumone mo iiyemo.

Opuna aantu mboka aayimweneneni no ihaya kala yahala omakudhilo, onkene aantu mbano ohaya tungu omagumbo gawo giikalelela kaageli mokati komagumbo gooyakwawo.

Iilya ohayi longwa moNamibia unene kAawambo. Ohayi longwa pethimbo lyomvula molwaashoka ohayi pula omeya ogendji opo yi koke yo yi vule okutula ko.

Aantu mbono yena iikunino momagubo oyena omiikalo odhindji dho kutekela iikunino yawo. Yamwe ohaya tula mundini eta ende taa shasha kiikunino omanga yamwe ohaya kala yena ominino dhomeya .

Momahala mono hamu kala muna omeya ngaashi omadhiya ,oondama nosho woo iikweyo ohamu vulu oku kala muna oohi. Oohi ndhono ohadhi kwatwa mo pamikalo dha yoolokathana.

Oonzi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oonzi odhili dha simana molwashoka ohatu vulu ku kutha ko iikange mbyoka hayi telekwa ta tu mono ko omagadhi.

Namibia oshilongo shimwe sha tunga sha tungikika. Onkene oto adha aantu yamwe ya tunga momakuti oshoka omahala oga pumba.

Aantu mboka yeli ya muna oohi ohaya inyanyudha nonkondo yo ihaya kala ye na oshimpwiyu kutya otaya li shike, ngele kaye na shi taya li ohaya tondokele owala koohi.

Aantu mboka ye na uunongo moonyala ano mboka haya vulu oku thaneka nosho woo okumbambeka, oyo yeli haya mbambeke oohi dhono hadhi nana aantu momagumbo.

Oko kutya ashike aantu oye na omadhiladhilo haga endelele. Ndishi owa koneka nawa kutya aantu oha ya pulula ethimbo lyomvula? Ano aantu mbono oya nduluka po omambakumbaku ngoka ge na uutala opo aantu ya vule oku kala taya longo nenge omvula otayi loko.

Ngele owa hala oku tota oshikunino owuna oku kala wuna oonkondo. Ano ihoo si uunye. Tango owa pumbwa oku longa po omwiidhi opo wu vule oku kunapo iimeno yoye.

Aantu momikunda oya ninga iikunino, oya eta po ondunge dhiladhilo ombwaanawa yoku enditha ominino pomakota giimeno. Omukalo nguka omupe ihagu pumbwa omeya ogendji, shoka shi li itashi hepekitha omeya.

Omahala ngoka haga kala gena omeya aantu ohaya vulu oku tulamo oohi. Moka hadhi vulu oku kala tadhi kokele ngele dha pewa iikulya. Noko nima yethimbo nenge konima yoomwedhi dhontumba ohadhi kwatwa mo.

Iitopolwahoogololo ngaashi Oshana, Oshikoto nOmusati oyo iitopolwa hoka haku kala ku na Malaria, oshoka oomwe oko dhi hole hoka. Osha simana opo aantu yokiitopolwa hoka ya kale yi ikongela oonete dhawo dhoomwe.

Namibia oshilongo shono hashi fuula. Nohashi nana aatalelipo taya zi kiilongo niilongo yeye yatale uushitwe watate Kalunga. Ngaashi oomafuta noshowo oondundu.

MoNamibia omuna iiyamakuti yomaludhi gi ili nogi ili, iiyamakuti yimwe oyili ya gamenwa, molwaashoka oya nika oshiponga kaantu, nayimwe inayi gamenwa oshoka oyina ombili naantu, ngaashi uunyenti.

Oongombe ngele dha valwa nadho ohadhi yama wo omahini kooyina. Nangele dha koko ohadhpangulwa ko komahini tadhi tulwa oongodhi momayulu opo kaadhi vule oku ekama dhi yame.

Mo Namibia omuna omahala ga yoolokathana, onkene nomahala ngono ohaga kala gena iinima ya yoolokathana ngaashi gamwe ohaga kala gena omamanya nenge ndi tye iihwa mbyoka ihaayi kala ya koka nawa.

Ehumokomeho sho lye ya nenge sho lya iteyele moshilongo, aantu nayo oya patuluka. Iimeno oyindji mongaashingeyi oha yi kunwa, aantu ta ya longitha omashina.

Oondjuhwa odhili hadhi munwa omolwashoka aantu ohaye dhi longitha iilonga oyindji. Ohaye dhi longitha okudhi landitha ya vule okumona mo iimaliwa nenge ya landithe omayi ngoka haga valwa.

Oshinamwenyo shoka hashi ithanwa onduli osho shimwe shoka sho miiyamakuti ,no hayi kala momakuti . Ohayi kalamo tayi silwa oshimpwiyu kaatonateli mboka haya longo momakuti.

MoNamibia omuna oshitopolwa shono hashi ithanwa Erongo Region. Koshitopolwa hono oha ku monika iinima oyindji yuushitwe moka mwakwatelwa oondundu nenge efuta.

Omakuti omahala ngoka haga kala ga mbwalangandja , nohamu adhika iinima oyindji ngaashi omiti, omwiidhi noshowo iiyamakuti moka mwa kwatelwa oonkoshi.

MoNamibia omuna omahala ogendji ngoka haga kala gena omeya. Ndadhi nokutumbula iishana, oondama, noshowo iikweyo. Momahala muno ohamu adhika oohi, ndhoka hadhi landithwa, opo aantu yamonemo iimaliwa.

Iikwamawawa oyo yili hayi munwa momagumbo, noyili ya simana molwa onyama yawo ,nomolwa omalwenya ngoka hatu longitha oku pupula oontsi momagumbo.

Momadhiya moka hamukala omeya ohamukala woo muna oohi, noohi ohadhi kwatwamo kaantu taya longitha omaludhi giili nogiili ngaashi oku longitha oonete nenge uundjolo.

Aantu mboka ye na iikunino momagumbo oya simaneka okukuna iinima mbyoka hayi endelele moka mwa kwatelwa iikwamboga. Iikwamboga oyo tuu mbino ohaye yi lipo nenge ya landithe.

Kuuyuni okwa kala oondhila dhono ha dhi ithanwa ookola. Ano oondhila dhono oondudhe nosho wo ootokele momalwaala noge li haga yakula po uundhila momagumbo.

Oondjamba odho iiyamakuti mbyoka hayi adhika mokuti. MoNamibia oya gamenwa mehala hali ithanwa Etosha, molwashoka itayi vulu okukala mokati kaantu, oshoka oya nika oshiponga.

Aantu mboka yena iikunino momagumbo oya simaneka oku tekela iimeno yawo nomukalo ngono gomunino hagu kala gwe enda piimeno, opo omeya ogendji kaaga longithwe.

Aanafalama mbono yena oongombe omanga inaya eta mo oongombe, oha kala yena omahala ga longekidhwa ano ngono hagi ithanwa iigunda. Mo omo hamu lala oongombe.

Omeya ngono ha ga adhika momadhiya oha ga kala ga kaka noonkondo. Onkene aantu oha ya tula ngaashi omitoko taya pilula mo nokonima yethimbo omeya ngano ge li kombanda oha ga kala ga yela.

Aantu unene tuu iilumbu, oya simaneka oongala, nenge nditye iimboloma momagumbo, oshoka iimboloma yimwe oyi na kutya ohayi longo shike, ngaashi yimwe mbyono hayi tidha omayoka, gakale ge li kokule.

Momahala moka ha mu kala omeya, nenge oonzo dhomeya, oha mu vulu okukala iinima mbyoka ha yi liwa ngaashi oohi. Oohi oha dhi tupe iitungithilutu nosho wo tu dhi landithe po.

Momahala moka hamu kala muna omeya. Ohamu kala mwa tulwa uuthayila . Opo omeya kaaga pwine mo mbala yo naantu ya vule oku kala taye ga longitha olule.

Namibia oshilongo shimwe shina uushitwe uuwanawa, onkene oto adha aantu yamwe ta yazi kiilongo niilongo ye ye ya talelepo oshilongo shetu Namibia, ya tale uushitwe ngaashi oondundu.

Ngele aantu taya popi ethimbo lyoondima, ndjoka olyo ethimbo aantu haya kala momapya taa longo ano taya teya omahangu. Ngoka yaali ya longa. Nokonima ohaa ka yungula.

Pomahala mpoka hapu kala puna oondundu natango ohapu kala puna omeya . Omeya ngano ogo haga longithwa okunuwa kiinamwenyo mbyoka hayi kala momakuti opo kayi kale yina enota.

Mo Namibia omuna ehala ndyoka hali ithanwa ombuga. Ehala ndino olili ihaali mono omuloka gwa gwana omvula nomvula. Onkene, olundji ihaku kala kuna iimeno ngele oweyi adhapo ihayi koko yi kale iinene.

Ngele owa tota nenge ndi tye owa ninga oshikunino shoye mokuti, owa pumbwa oku kala weshigamena ano weshi tungila oonete, opo iimeno yoye kayi yonuke po nenge nditye kayi liwe kiiyamakuti.

Omeya ogeli gasimana moonkalamwenyo dhetu onkene ngele owiiyadha omvula tayi loko omuntu owu hole hokutha nande ombaali to tenteke, opo wu tegeke omeya ngono taga lokwa ngoye wu vule oku kega longitha ngele oku kuna nande oku tekela iimeno nenge okuyoga iikutu yoye.

Uuna to ende mokuti nenge nditye pomahala mpono hapu kala puna oondundu. Owuna okukala to ende wa kotoka oshoka momahala mono oha mu vulu okukala mwa holama aantu yena omalalakano ga yooloka.

MoNamibia omu na ehala ndyoka hali kala li na iiyamakuti mbyoka ya nika oshiponga nehala ndika ohali ithanwa Etosha hali adhika moshitopolwa shaShikoto.

Namibia oshilongo shimwe sha tungwa nosha tungikika, onkene opena omahala gamwe ngoka unene haga adhika komafuta, ga longekidhwa goku iyuvitha ashike nawa.

MoNamibia otuna mo aantu mboka yena iikunino, naantu yamwe ohaya hogolola owala kutya yo oya hala okukokeka iimeno yini. Nda dhini okutumbula, aantu mboka haya kokeke owala iikwamboga.

Omeya ogeli ga simana monkalamwenyo yetu, onkene otwapumbwa oku ga kalekapo opo tuvule okukala tatu galongitha okuyoga iikutu yetu, oku tekela iimeno noshowo okunuwa kiimuna.

Aantu paife oya ninga ondunge yokukala yena iikunino yawo momagumbo, yaningila kutya ngele omvula inayi loka yagwana oyena ngaa kutya otaya hupile miikunino yawo.

MoNamibia opuna omahala gamwe haga mono omvula ya gwana nankene oto vulu oku enda mokuti nenge momuthitu noto vulu oku adha mo omeya ga tendela mpoka puna elambo.

MoNamibia omuna oonzo odhidji dhomeya, moka mwa kwatelwa oondama nosho woo omadhiya. Ohamukala muna oohi, noho ndhino ohadhi kwatwa pomaludhi ga yooloka, ngaashi oku longitha oonete, noku longitha uundjolo.

Aantu mboka yena iimeno, oya dhidhilike kutya opuna iimeno yimwe ihayi kala ya pumbwa oote dhetango odhindji. Onkene iimeno mbyoka oya pumbwa oku kala ya siikililwa opo oote ka dhipange iimeno mbyoka.

Aantu mboka ya kotoka noyena oondunge oha ya tula omeya moonzo dhomeya ano ngaashi moondama. Shampa ya tula mo omeya yo ta ya tula mo oohi dhi kokele mo, nongele dha koko ta ye dhi kwata mo.

Oondjuhwa odhili pamaludhi, oondjuhwa dhimwe oonkiintu omanga dhimwe omakondombolo ano omakondombolo ogo ngono haga igi nohaga lombwele aantu kutya otundi ontingapi.

Ondjila ndjoka yu uka kuushimba oyili yu udha oondundu nongele to ende mondjila moka omuntu owa hala ondo oko owala tokala watala, molwashoka ohadhi monika nawa.

Omuntu ngele a hulitha oondjenda dhe kombanda yevi, oha fumvikwa mevi nohapu tulwa endhindhiliko, opo aantu kaaya dhimbwe kutya nakusa okwa fumvikwa peni.

MoNamibia omu na aantu mboka ya simaneka iikunino nohaya longo mo iinima oyindji, moka mwa kwatelwa iikwamboga. Iikwamboga oya simana mokutunga po omalutu getu.

Aantu oyendji moNamibia oya simaneka oongeshefa dhoondjuhwa molwashoka ohadhi eta po iimaliwa meendelelo, ongele okulanditha omayi nenge okulanditha oondjuhwa dhodhene.

Omuntu ngele owa tokola oku kala wuna oshikunino shoye megumbo, owuna oku kala wuna oonkondo kamana, oshoka oshikunino oshina iilonga oyindji. Tango owuna okukala walongekidha ehala ndyoka ano weli longa, ngoye totulamo ominino dhoku kala tadhi tekele iimeno.

Omwiidhi ngoka hagu kala guli mooha dhoopate unene tuu ngele wu uka kuushimba. Ogwa simana, oshoka ngele gwa longwa kuushina inagu pumbwa okuekelwahi, ogwa pumbwa okupungulwa opo guka pewe iimuna.

Uuyuni wopaife owa huma komeho notekinilohi oya etelelwa, ano mongaashingeyi aantu ihaya longo we nondatu, oku kala taya longo nomatemo, ihe paife opuna omashina.

Monale aantu sho opo yazi miita, naantu ngele yasi, kakwali naana kuna ehala lyo thaatha, kutya aantu opo haya fumvikwa, onkene nale aantu okwali haya fumvikwa kehe pamwe.

Iimeno mbyoka hayi longwa kaanamapya haayihe hayi kala ya pumbwa uuyelele wetango owundji, molwashoka omafo ohaga ganya onkene oya pumbwa okukala yi li momuzile.

Ombuga ehala limwe ndyoka lili moNamibia, hoka haku monika owala omvula onshona nenge ku kale inaku lokwa nande osha. Onkene nee iimeno mbino hayi kalako ihayi kala naana yina omafo.

Oshikwiila osho shili omboloto yopashiwambo. Ano ohashi longekidhwa nee nuusila mbono hawu zi miilya una wa tsuwa. Ngele wuna oshikwiila ongoye owala omuntu.

Aantu oyendji mongaashingeyi oya ninga oondunge unene ngaa mbono ye na iikunino yii yimati yawo, oya ninga iiyimati yikale yili momizile ano yeyi gamena koonte dhetango odhindhi.

Aantu mbano yena iikunino momagumbo oyaninga ondunge yoku tula ominino pomakota giimeno opo kaaya kale taa longitha omeya ogendji uuna taya tekele iimeno.

Etosha olyo ehala ndyoka hali kala lina iiyamakuti mbyoka ya nika oshiponga. Onkene ngele okweya aatalelipo ohaya kala yeli moshitukutuku shoka hashi kala tashi wilikwa komuntu ngoka iidhewulila iiyamakuti.

Aanongononi oyo ye hole okutala kutya, iinima sho hayi ndulukwapo ohayi ziilile peni. Ndadhini oku tumbula, ngele omuntu okwa iyadha ena omukithi gontumba, aantu mbano ohaya nongonona kutya, ogwa ziilila peni.

Uushitwe wa tate Kalunga ito wu uvuko oye ashike eshi kutya iinima ohayi ningwa ngiini, onkene oto adha ehala limwe lyili moNamibia li na ngaa ando iimeno ya mena ndele natango oto adha po ishewe uuhala wa topolwa moka hamu kala muna omeya.

Opena aantu yamwe mboka aanongo mokuthaaneka nenge nditye moku mbambeka. Onkene otwaadha oohi dhimwe hadhi kala dha mbambekwa, nangele owaadha dha mbambekwa oko owala wahala ando otokala watala.

Aantu mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu yafa aakulu yonale mbeya kwali haya longitha omatemo ya pulule omapya gawo. Mongaashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku.

Namibia oshilongo shimwe shoka shi na aantu ya simaneka iimeno molwaashoka omo haya mono uuhupilo wawo. Aantu haya vulu oku kala ya kuna mo omatama nosho wo oonyanga.

Kapuna oshinima oshinyanyudhi shivulithe okuzala iikutu yomuthigululwakalo gweni . Shino oshili esimaneko lyomuthigululwakalo ogo tuu ngoka. Nomithigululwakalo odha simanekwa unene kAawambo haya zala oondhelela.

Momahala gomalandithilo oto adha mo aantu yamwe mboka yeli mo nelalakano lyoku kala taya pukulula aantu, uuna yeya moositola dhawo, ya hala oku landa oompumbwe dhawo.

Iikwamboga oyo yi li ya simana moku tungapo omalutu getu. Yo oyo yimwe mbyono ha yi kala ya pumbwa oonte dhetango odhindji, molwashoka omafo oha ga vulu oku ganya meendelelo